loori m-be palli zuɣu n-chana loori maa nyɛla loori karili ka o niŋgbunkom nyɛ zaɣ' piɛlli loori maa gala lɔɣu ka lɔɣu maa nyɛ zaɣ' kpulli m-be palli zuɣu n-chana ka ya kura be o luɣa zuɣu ka taabo be o tooni